Misaajid ay joogan dad aad iyo aad utirabadan dadkaasna badankood way qada fa dhiyaan qaarkoodna way taganyihiin dharka ay wataan midabadooda waa qamiis oo cadaan iyo buluug cimaamadana midabkeeda waa madow iyo cadaan iskujiro iyo koofiyey wada wataan

Een fadhiyaal oo saaran yihiin 4 barkin maya 5 barkin iyo daahiisi ona dhaxda ka xirxiran sidoo kale dhuku wuu cadyahay waa mutuleel wuxuu leeyahay guriga 2 daaqadood kalarkiisa balonjigana waa shaah cadays ah

Meeshan waa badda midabkeedana waa buluug een doomankana marakan midabada hoos waa cadaan iyo buluug isku jiro wayna xir xiranyihiin doomanka

Ee meeshaan waxaa yaalo iskafaalo faariq ah oona dhisan iskafaalahaan marka qanadooyin uu leeleeyahay qaanad oo dhe dhexda ku leeleeyahay midabka waa cadaan iyo buluug isku jir o caagaa miiska hortiisana waxaa yaalo caag ku jiro caafi

Mashan waa joogo arday oo dusi saro ah dharka eey watan waa baluug waxey gacant kuhayan calanka somali oo ah cadan iyo baluug

Ardey ookufadhiyo kuraasman waxeyna kujiraan imtixaan wiilkamidahane waxa uu wataa qalin waxaane horyaalo warqad cadan io warqadkaloo hortiisa taalo ardeyda kle waxey wataan dhar cad cad ah waeyna dhigtaan dugsi sar

Meeshan waa subermarket waxa lagu gadaa qalabka doorshooyinka oo casriga ah macdanyaasha loogu tala galay doorshooyinka midabkiisu u dhexda kayahay cadaan iyo buluug iyo orenge aan tiq eheen iyo buluug iyo bulug mari

Falower meeshaan waxa yaalo ubax een ubaxana qeybta hoose wuxuu ka yahay cagaar qaybta horana wuxuu ka yahay orange qaybta kalane wuxuu ka yahay guduud biyo biyo iyo guduud qayta kalane wuxuu kayahay orange marka waa midabo isku isku dheeli tiran

Halkan waa fasal wax joogo labo gabdhod dharka kalarka ey watan waa baluug waa mesh yalo mis kalar kisi waa jale waa saran buug

Meshaan xaafadhiya dad ilaa gaaryo lixqof shan way fadhiyaan halna wutaganyahy een waxay ku fadhiyankuraas wan midabkodyahy cadaan nika midkamid ah waxuwataa sacad iyo ookiyalo koofi cadaanah midkamida midka ugu sohoreyo waxaa jebka ugu jiro qalin

Een labo qofood oo ah nin iyo naag Een waxey wadan gariga oo Qashinka Lagu qadayo mise gariga lagu xamashto een sido kale ninka waxu wataa fananad o ranjiya dhaxda ugu xiran een wuxuna wataa fanani madow iyo surwal madow Gacantane sacad aaa ugu xiran nagtane waxey wadtaa xijaab kafe iyo garbasaar

Meeshaan waa meel banaan waxaana yaalo caro iyo qashin sidoo kale jiingadana way ku dhisanyihiin oo cadcadaan ah iyo guduud iyo buluug jiingado ah bac yar iyo bac wayn waaye een sidoo kale waxaa ii muuqda een coosas oo geed ah midabkiisana waa cagaar

Halkan waa hool wax yalo misas iyo kuras kalar kode waa baar iyo cades waa saran saxaman cadan ah iyo biyo cafi

Meshaan waxaa iga muuqada bashii lagu shiday hiliaka beerka sudookle hilip lashiidy jikin waxaa jaloo yalo halip shiidan iyo caleen cagaar ah agtaalo hilipka agtiisa

Meeshaani waxaa yaala halbaaquli dhaxdiisana uu kujiro baasto oo gaduudan iyo mise hilib oo lagu saldaateeyey baastada midibkeedu waa gaduud waxaa kor oo gadaasan kabsar caleen ee qaado ayaana kudhaxjirta

Een guri oo dabaq ah sidoo kale guriga waxaa ka baxaayo geed geedkaas midabkiisana waa cagaar sidoo kale guriga wuxuu leeyahay waxaa ii muuqdo uu leeyahay daaqado korna waxaa ku xiran silig een

Waxaa iiga muuqdo labo nin mid macawiisu wataa midna waxa uu wataa shaar oo madoow eh midkale waxa uu wataa dhar iskuul fanaana cadaan iyo surwal cades gacantana waxa uu ku wataa buug sidookale meesha waxaa iiga muuqdo geedo aad ufara badan geedahaasna waxaa ku xiran biro dhankise

Mashan wax iga muuqdo sided Bajaj ah iyo labo nin iyo labo gari garig kalar kisi waa jale iyo cadan Bajajka kalar kode waa jale iyo gadud